Ɖetugbivi woame ve. Ɖeka le awu dzẽ me. Ɖekatɔ le yibɔe. Ŋutsu ɖeka zɔ gbɔɔ be yeakɔ, yeakpewo. Wozɔ yie ɖe xɔ ɖewo gbɔ le ati atixe ɖe le wo ŋgɔ.

ɛɛ fi yɛ, eɖi ŋudzeƒe. Amewo sɔgbɔ. Eɖewo le nuɔ dzraa. Meɖewo lee me tsoo. Eŋu ɖeka le zɔzɔ le mɔdzi le yiyii. Taksi ɖe tsɛ le ŋgɔ ɖaa. Exɔ ɖe le dzie dzieme lɔƒo le wo,

Asime. Nyɔnu aɖe ɖeka bɔbɔnɔ anyi le ebe agba, le ebe nudzadzrawo gbɔ. Ŋutsu wɔme eve zɔ yi ɖe tomatosi gba gbɔ. Ambrela ɖeka le eƒe ɖusi me ɖa.

Nyɔnuvi woame etɔ̃, ame eve le agba klɔ le aŋegba yibɔ aŋegba yibɔ ɖe me, ɖeka le gaze klɔ le wo xa, exɔ ɖe le woƒe axadzi, gakpo nyamaa aɖewo le woƒe megbe.

Edu ɖe me. Ame aɖewo le dekɔnu ʋe ɖum. Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu woame etɔ. Yevu etagbɔ kpakpã aɖe le woƒe nɔnɔme tatawo ɖe. Ame etɔ bɔbɔ nɔ anyi le wokpɔm.

Teƒee yɛ ɖi, eɖi du aɖe wo gbɔto. Emɔto, emɔdzi. Eba le. Xɔ klanyaklanya aɖewo wole tɔ, wole dziɛme ɖaa. E tivitsiwo zã, wole duɔ me. Ame aɖe tsɛ do moto yiɛ ŋgɔ ɖaa.

Ŋutsuvi matsimatsi woame eve ɖeka ti atitre ɖɔ kuku, ɖeka nɔ anyi, woame eve wole tu ɖe asi le agbadɔ aɖe ɖome ɖeviawo ɖi ɖevi matsimatsi ƒe aʋawɔwɔ

Ameha gãwo ƒo ƒu, dunya gblɔ aɖe…

Ame aɖewo tso agble fɔ nake ɖe ta. Nyɔnu ɖeka le amakpa ɖe ta. Ɖeka le kusi tsɔ kusi. Eŋu ame eve ɖe li. Ɖeka le ʋi, ɖeka le yibɔ. Nyɔnuwo le dzedzem le wo ŋu.

Fefewɔƒe ɖe, ŋutsu ɖeka ɖe do Ghana flaga wu, ɖɔ kuku ɖe ta kɔ, lé woame eve ɖe asi, nɔvie tɔ ɖe gbɔ le nya ɖe tsi nɛ, amehawo wole woƒe megbe le wo kpɔm.

Yevu nyɔnu woame etɔ̃ kple ŋutsu ɖeka, wole tomatsi kple atadi ŋu dɔ wɔa le ku ɖe le eme, tomasiawo le aŋegbɛ aŋekusi gbemu me.

Kpovitɔ wo ame etɔ̃. Ŋutsu wo ame eve, nyɔnu ɖeka. Nyɔnua de asi kotoklu me. Ŋutsuwo le tu ɖe asi etɔ ɖe yogɔtidzrala ƒe keke gbɔ eye amewo le megbe ɖaa. Ame gbogbo aɖewo le woƒe megbe le wokpɔm ɖo ɖa.

..aƒuto ŋutsu woame atɔ̃, wole eŋu ƒom, ame ɖeka le gakokgoe ƒom, ame ɖe tsɛ le akayɛ ƒom, ame susɔewo wole ŋugãwo ƒom eye nyɔnu ɖeka le wo me, le wo xa.

Nyɔnu ɖewo le ƒuƒoƒe le to leto ɖom abe takpekpeme wole. Kpukpo ɖe lee woxa. ɛɛɛɛ, aɖaka vi ɖe le wogbɔ.

Ame ewo, nyɔnu eve ɖeka nye ame yibɔ, ŋutsu bubuwo woame etɔ̃ woƒe agbalẽ bia, ɖeka le awu ʋe me ame susuewo ame geɖewo do suit abe wole to ɖom alo le nane kpɔm ɖaa.

Efi ye eɖi xexe me duk…dukɔ vo ƒe vovovo ƒe ƒuƒoƒe ee…dɔwɔƒe, yevu woame eve kple ameyibɔ woame eve, yevu ɖeka kple ameyibɔ ɖeka wobɔbɔ nɔ anyi le nu ŋlɔm, ame ɖeka kple nɔ…ameyibɔ ɖeka le wo gbɔ.

Teƒe ɖe etsi xa ɖe anyigba, ame ɖewo wozɔ yie ŋgɔ, ɖeka tɔ ɖe ŋu dzee ɖe be megbe, ame ɖe tsɛ le aƒe ɖe ƒe ŋgɔ.

Afiyae nye yameʋu dzeƒe. Amewo yie eʋua ɖo ƒe. Ɖeka kpla bagi ɖe megbe le hɛ ɖe asi. Ɖevi ɖewo tse le eme. Yevu ɖe yatse yie, eƒe tagbɔ ko.

Afɔdzixɔ ɖe ƒe megbe ye wole le aŋɔ sim nɛ, ŋutsu eve le…ame eve tsɛ tɔ anyigba le nu ɖe wɔ, ekelɔkeke le wo xa, ati kɔkɔ ɖewo le afɔdzixɔ ƒe ŋgɔ.

Ame aɖewo le dzo keke, agba tɔtɔ aɖewo le mɔ aɖe dzi. Ŋutsua ɖeka le ekum, nyɔnu atɔ wo nɔ anyi ɖe dzo ɖeka dzi, ɖeka kpa vi ɖe me, ŋutsu ɖeka aɖe tse le eƒe ŋu ɖome le megbe lɔ ƒo.

Tsivudo to. Nyɔnu ame ade le fi miɛ. Ame ɖeka hã le tsiɛ ku ɖe ɛɛ bokɛti ɛɛ gbemu me. Etsikugba woame etɔ̃ le anyigba. Ame ɖeka tsɔ tsi ɖe ta dzo yiɛ. Ŋutsu ɖe, ŋutsu ɖe lee kɔname.